Naboone lukingi naboona likulu naboona tsitsu naboona kamakhongolo kali khulukhalu mbamo abandu ta.

bahana balimo babili ni umwana umusinde ali nidigi ahuhileho shidomolo shekametsi shilala shili asi igali indala akonesele asi nikyimisaala balihutsengo

Kumukunda kwo nabukubo, kimisala sha'ngelekha likhumbi ni lifumbi liwanga mwi'kulu.

Kubuyuusi kwe khale mwirome kwafwana kulindile shisindu she khulya kwikhale asi.

bakhsi bikhaye mwikhulisilo balikhubalula nabutama esi bakhulisa. Buli mundu alikhubalula nabutama uwewe ni bibindu ibindi bilimo mwikhulisilo

Nabone kumuzinga kumwikule tsitsushi tsilikhwingila mumuzinga tsitsuki tsingulu tsitsakhola bunanu bubushi.

Nabone babandu be'ngasi ni besetsa, uweburangisi wakwarire ingofila wakwarire ne bubila mumilo nalikhutsakha, balala baramile barikhukenda hahaha.

Naboone itsila imbalayi ilikho shitima shimile baba gyimisaala gyilimo tsinzu tsilimo ni babandu balimo tsindigi tsilikho

Lukingi itayi kyimibaale itayi ni shirimba tsimotokha tsilimo tsinzu tsilimo babandu balimo muno mushirimba shirimba

kubaata kuhumetsi kuli humetsi kwaleya kunwa kwayimbiya bipapariro ne kulihumetsi

Nboone basetsa babili bakwarire tsikoti bali mushilima bikhaye basilile sibali khuloma ta

Abaandu be ngasi babili ni naboone babaandu barano bikhaaye asi balala bali khutsakha, balala balolelele basyawe ukundi wapile kumukongo, walpole kumukongo eno nenga bikhaaye khutsu.

umuhasi wakwarire igomasi wawambile havela mungono wimile isishibokisi isi barusiraho bifaranga

Ano naboone itsila imbalayi naboona nii tsitsu tsili tsitaru nebabandu, ni bu'nyasi naboona ni ligulu, kimisala kiliwo

nabone shisaala shisaali shilimo itsila tsitsu tsilimu bona itayi lifumbi lyemwikulu lyaboneheye itayi